Adzalewɔƒe, nyɔnu ɖeka ble ta kple taku dzɛ̃ eye wòdo avɔwu ʋɛ̃, woɖo adzale ɖe akplɔ dzi za. Nyɔnu ɖeka do awu dzɛ̃ ye nyɔnu ɖeka hã do awu awu ii ʋɛ̃.

Keteke ŋuɖoƒe le yevuwo de, nyɔnu aɖe tɔ ɖe keteke eŋu eŋuawo ŋuti, ekpe ekɔ eƒe akpe ʋɛ̃ ɖe asi, keteke dɔwɔlawo hã le afi ma, wole woƒe edɔwɔwuwo me, nyɔnu aɖewo hã wotɔ ɖe afi ma.

Wɔmetɔ nɔnyi ɖe eƒe zikpui dzi le mɔ dzi, edo awu, eko avɔ tsyo eta, elé gakpo ɖe asi, edze abe etsi le dzadzam le afima ene, amaɖowo hã wole eƒe megbe dome, gakpo hã le afima, eʋua ɖe hã gbɔna abe ɖo yi na ɖe afia ɖe ene.

Nyɔnu kple ŋutsu wole xɔme. Wonɔ anyi ɖe abadzi, wole adzɔge nu kpɔm le nukpɔmɔ̃dzi le xɔme. Nutatawo le eglie ŋtsi. Ye wo, nyɔnua do atalɛgbɛ.

Dɔwɔlawo le mɔdododzi. Wo katã wodo dɔwɔwu kple dɔwɔfɔkpawo. Wo katã wo ɖiɔ kuku ye wole dɔ wɔm le mɔdodoa dzi. Gokpowo hã le wogbɔ, atsi vovovowo hã le afi ma. Ame ɖeka nɔ atsi tre nɔ nya aɖe gblɔm le enɔvia gbɔ.

Tɔdziʋu gã aɖe le tɔdzi, amewo le wò me ame aɖewo do awu dzɛ, aɖewo ɖo kuku ye ame aɖewo do asi ɖe dzi. Ewoa abe wò yina ɖe teƒe aɖe ene. Wo katã wò le tɔdziʋu la me.

Le hunɔa kpɔ me, agbalẽwo le afi ma, dzonuwo le afi ma, ahuhɔewo le hã le afi ma, wosi akaɖi da ɖe voduawo gbɔ, ŋutiwo hã le afi ma, kaɖigbɛwo le wo gbɔ, wo katã wole afi ma.

Dɔnɔ dzikpɔlawo le atsike xɔme, ŋutsu ɖeka nɔnyi ɖe zikpui dzi, nyɔnuwo le atsitre, nyɔnu ɖeka le nu ŋlɔ ɖe agbalē me, o kata o le awu ɣie me, atsike vovovowo le xɔme.

Ŋutsu wɔme etɔ wotɔ ɖe atsaƒuto wodo awu dzi. Ame wɔme eve do trɔsa ame ɖeka do, e ame ɖeka ɖo kuku wotɔ ɖe atsaƒu to le enya aɖe gblɔm.

Eƒuƒoƒe, amowo le afi ya, edze abe wole edze ɖom ene, o kata wo do awu vovovowo, amaɖowo do awu ɣie, maɖowo do awu yibɔ, wɔametɔ hã le wi dome, e wo nɔanyi ɖe woƒe gasɔ dzi.

ega ɖe ƒe, ega dzikpɔla wo nɔnyi ɖe akplɔ̃ ŋu, he le ega ɖe ashi, ameyi ne va ga ɖe ƒa, eko eƒe emɔ ɖe ashi, ye ga dzikpɔla nɔ eƒe eŋuwo xɔm, ga ɖe la eɖo kuku.

Ami dzeƒe, amowo kata o va ami dzeƒe kple o ƒe ŋugowo, edzokeke hã le afima, eʋuwo hã le afima, wo kata wo do awu, he do afɔkpa, he le afima.

Dumeviwo kple kpovitɔwo wole nɔnɔmetatata ya me, dumeviwo lé woƒe aflaga ɖe asi ye dumevie ɖeka do awu ʋe, ɖeka hã do awu aŋutiɖiɖi, ye kpovitɔwo le woƒe awu me, ye kpovitɔwo katã wole kuku me hetɔ ɖe afi ma.

Edɔwɔlawo le dɔ wɔm, ame ɖeka le edzieƒo helé dɔwɔnuwo le asi, ame woame ve le anyigba he dɔwɔla kpɔm, ati, tsɛtsi le wo gbɔ, dɔwɔnuwo hã le wo gbɔ ye atiwo le dɔwɔƒea hele afi ma.

Wɔmitɔwo va aboƒoƒe. Wo katã wonɔ anyi ɖe woƒe gasɔwo dzi. Wo katã wolé abo ɖe ashi. Wo katã wodo awu vovovowo. Wole aboa ƒo ƒe. Atsigãã aɖe hã le afima.

Amewo nɔ anyi ɖe ƒuƒoƒe, nyɔnu woame etɔ̃, ŋutsu woame etɔ̃. Wo katã wonɔ anyi ɖe zikpidzi. Nyɔnu ɖeka ɖo gaŋkui hewɔ, hewɔ abe enya aɖe biam ƒuƒoƒea ene. Wo katã wohele ekpɔm.

dɔwɔlawo le dɔwɔm ame ɔme dɔwɔla wɔmetɔ̃ wóle dɔ wɔm le gakpo ŋtsi e wó katã woɖó kuku eɖewo ɖó kuku yi eɖewo ɖo kuku yibɔ e wóle dɔwɔm le gakpo ŋtsi le dɔwɔƒe

Esrɔ̃ ɖe ƒe. Nyɔnua Do awu ɣi ʋlaya. Ŋutsua Do awu yibɔ, Osɔfoa nye nyɔnu tɔ ɖe wogbɔ he le srɔ̃ɖeɖe yram nawò. Amewo nɔ anyi

Amewo le atsiaƒu to. Edze abe wole abo ƒom. Wo katã wodo awu. Amaa ɖewo do awu dzẽ. A, ame ɖeka lé abo ɖe ashi. Amewo katã womedo afɔkpa o, wole atsiaƒua me.

Esrɔ̃ɖeƒe. Wɔmitɔ aɖe kple nyɔnu aɖe wonɔ esrɔ̃ɖeɖe wɔm. Nyɔnua le awu ʋi me. Ŋutsua hã le awu ʋi me. Ɖevi aɖe hã le awu ʋi me tɔ ɖe wo gbɔ. Esrɔ̃ɖeɖe dzikpɔlawo hã le woƒe megbedome le wo gbɔ.

ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me. Edze abe emɔ dzralaɖo ene. Ele, Edo ƒoɖi ata legbe. Enɔ anyi ɖe gbadɔ te. Le egbɔ la, woɖo asi ɖe afima abe mɔluwo kple aha viviwo hã le egbɔ.

Nyɔnu woame tɔ̃, wonɔ anyi ɖe atikpo dzi le ati gã aɖe te hele atiglinyiwo kpɔm wole etsi num, seƒoƒowo le wo gbɔ. Wo katã woɖɔ kuku. Wonɔ anyi ɖe atia te.

Ŋutsua do agba na eƒe esɔ la, enɔnyi ɖe atsi dzi, elé atsi ɖe ashi, ŋutsua do awu legbee, edo afɔkpa hã, eʋu le emɔ keme dzi gbɔna va yi na, wo yi na ɖe teƒa ɖe le.

Asi, asime amewo nɔnyi ɖe woƒe agba gbɔ, ameaɖewo le agba ɖe ta hele zɔzɔm yina. Nyɔnu aɖe hã etɔ afima, edo awu ɣe, wode agbawo kotoku me da ɖe afima. Nyɔnu aɖe hã ɖɔ kuku.

Nyɔnu aɖe kple eviawo le aƒeme, wole seƒoƒowo dom. Nyɔnua do kuku eye wòdo awu aŋutiɖiɖi, edo asiwui hã hafi le viawo seƒoƒo la dom nugo hã le gbɔ.